Ŋutsu ale, ele xɔ ale me, enɔ anyi le anyigba, ele gama dzra ɖo, elé nu tutu nu le asi le teƒe ma, kabinetwo le teƒe ma, enu vovovowo le cabinet dzi, tivi le gama, ekɔ nu de to me le ha vivi sem, flawɔeswo le gama.

yevu dukɔale me exɔ kɔkɔwo le teƒema vovovo amowo sugbɔ le ablɔdzi le lɔri mɔwo dzi zɔm ɖeviwo le me amesisiwo le me tugbedzɛwo le me ɖekakpiwo le me amoɔ dɔ wu dzɛ̃ amoɔ dɔ wu yi amoɔ dɔ wu yibɔ dó nu ɖedzi

Etsi tsɔ teƒe alewo, amewo le tsie me zɔm, amewo lé matres le asi, amewo lé zikpui le asi, ame do awu grin, enu ye le me, amewo do awu hã, enu dze le me, enu yelo le me, atiwo le teƒe ma, exɔwo hã le teƒe ma.

Ɖeviwo le ka dzom. Woame ve wole ka dzom. Woame ve hã wolée. Ekɔ ati laa si wodo awu. Ɖeka do awu rɛdi, amea hã do awu xɔaɛt. Atiwo le gama. Exɔwo hã wole.

Le sukukpo aɖe dzi. Sukuviwo kpli titsawo, wole fefe ɖim. Wole ampe tum. Wo nufiala edo awu yɛlo, nufiala ɖeka hã do awu ʋie. Sukuviwo do kokote kpli azidetsi, wole nu kom, amewo nɔ anyi. Sukuxɔ hã le gama, atiwo hã le teƒe ma.

Yevu nyɔnuvi ɖetugbivi aɖe le bɔl ƒom kple wo tɔwo. Ele bɔl ɖe asi bɔl le dzie. Ekɔ nu ɖɔ ŋɔtsinu, edo edzi kpla anyi. Awua le ʋi. woŋlɔ nɔmba ɖe eme. Evelia hã do gbemumu.

Le teƒea le, amewo nɔ anyi le teƒema, wo sugbɔ le teƒema. Nyɔnu ɖeka alẽ tsa tsitre, ele nu ƒom le mɔƒomɔnu me, eɖɔ gakui, eƒo ɖa edo toŋgɛ. Ame le ha do awu, ebla tã.

Le aɖe me. Amewo nɔ anyi ɖe teƒe ma le kplɔ ŋuti. Wonɔ anyi ɖe zi dzi. Laptɔpwo le ga ma. Flawapɔtwo le ga ma. Le kplɔ dzi la nu ɖewo le blu le teƒe ma. Masini vovovowo le teƒe ma, foniwo le teƒe ma. Wokɔ nu hã ɖɔ ŋkume. Enua le yibɔ.

Sukuxɔme, wole nu srɔ̃m, t.v le teƒe ma, amewo nɔ anyi fũu, ame ɖeka tsi atsitre, enɔ nya biam wo, ekplɔ le teƒe ma vɔtik etsi le eme le kplɔ dzi, bagi aɖe hã le ekple dzi.

Wonɔ anyi ɖe xɔ aɖe me wo le sit sim, wo le nu kom. Nyɔnua le foni ɖe asi ede dzonu ʋi kɔ. Le kplɔ dzi la kɔpu le ga ma liptin le egɔme wo le dzidzɔ kpɔm. nyua ɖeka ta le yibɔe.

exɔale me amalewo le machine ŋti wó sugbɔ le nti wóle foto ɖem amɔwo dó awu yibɔ le machine la machine éle blu nu yibɔ hã le me xɔme la xɔ nti hã le yie

Mɔʋui le aƒu dzi zɔm le mɔ ʋuiame la, amo sugbɔ ɖevio le teƒe ma ɖeka kpoevio le ,ɖetugbevio le, ametsitsio le, wo do bala le mɔʋuiɛ dzi, amo kɔ koklo le ya me, amo le nukom wole nu kpɔm.

Emɔ̃dɔwɔlawo, wole teƒe ma, ɖeka lé kpe le asi, ɖeka bɔbɔ. Woɖe kpe da le gama vovovo. Eɖewo le mɔ̃dzi. exɔ hã le teƒe ma, exɔ kɔkɔwo, laɛti ke ʋe azɔ mɔ̃dzi. woto yae.

Amewo xɔ aɖe me wole nyadzɔdzɔ xlem wonɔ anyi ɖe teƒe ma wodo awu blu ekplɔa ŋti wonɔa kplɔa le ɣi le gama la tseyawo le gama gakpo tseyawo le gama enu ha le wodzi fuu

Le teƒe aɖe. Amewo va teƒe ma. Wova weying. Wo le wo viwo ɖe asi. Nɔsiwo le ga ma. Ɖɔkita hã le ga ma wo nɔ anyi. Wo le nu ŋlɔm. Ame aɖewo do awu dzi. Wota avɔ flawesi le eme. Wobla ta. Wo le ɖevi ɖe asi.